Abafundi abangamankazana kanye labafana, abasezingeni eliphansi. Basendaweni yabo yokudlalela ,bahleli phezu kwecansi elilombala oyisibhakabhaka. Bakhanya bakholisile ngoba bayazidlalela.

Abafundi bahlezi etafuleni badlalisa okunye okungamabhokisi okulembala ehlukeneyo. Okunye kulombala obomvu, okunye kulombala oluhlaza okwesithathu kulombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Yisikhathi sekhefu kubantwana abafundayo abasezingeni eliphansi. Umbalisi wabo ongumama ubanike imiganu munye ngamunye ukuthi bathole okuya ethunjini ingakho behlezi benabile phansi bonke besidla.

Abantwana besikolo balombalisi wabo ozigqokela impahla zakhe zangekhaya uthandele izambiya elithanga wasegqoka ibhulawuzi elombala oyisibhakabhaka ekhanda uqhiye ngeqhiye eyiphinki.

Kuqakathekile ukuthi nxa ungumbalisi unanzelele ukuthi abantwana abancane abasakhulayo bayakuthanda ukudlala ngakho endlini yabo yokufundela kumele kutholakale izinto ezihlukeneyo abazabe bezibambabamba bezilibazisa ngazo.

Abafundi abane bahlezi etafuleni bagqoke amayembe alombala oluhlaza okwesibhakabhaka bagoqe izandla nje. Omunye wabo nguye ophethe okulibhokisi kokudlalisa.

Ugogo othize esigabeni sewavula okuyindawo okuthi uyagcina abantwana . Lokhu kuyaphathisa kakhulu ngoba abanye bayekumele bahambe emsebenzi kodwa bengela muntu wokutshiya laye abantwana.

Abafundi abasasekreshi bafunda ukudlala kuphela esikhathini esinengi. Angeke uthole umbalisi wabo ebabhalisa. Lokhu kuyabe kusenziwa ngoba asasemanengi amakhono okumele athuthuke kulelizinga abayabe bekilo.

Ubabakazi ozigcinela abantwana ukuze athole okungamasenti kokuyagayisa ngapha encedisa omama abaya emsebenzini, eswele umuntu wokutshiya labantwana. Ekuseni uyavuka athi abaqale benze umthandazo. Bayaqala ngokuhlabela ingoma besebekhuleka.

Kuthiwa isakhiwo sesikolo esayakhwa ngomnyaka ophelileyo kumele kugonjolozelwe ngocingo. Lokhu kuyabe kuvikela abafundi ukuthi bangangeni engozini zomgwaqo ngesikhathi nxa bedlala ngamakhefu abo.

Izolo sitshone sibhoda umntaka malumekazi ethi kuthiwe babuye lezivalo esikolo. Phela izivalo lezi bayazisebenzisa ukwenza okhetshekhetshe. Abafundi laba abasePrimary abenza isifundo sika zero, bayabe bekholisa okumangalisayo ukubambabamba besenza izinto ezifana lalezo.

Ngesikhathi sekhefu ,elekuseni abafundi awubabambi. Ubathola sebedlala begijimisana. Bayabe bengelandaba lokuthi ilanga liyatshisa kumbe kuyaqanda, bona abayabe bekuqakathekisa yikudlala.

Kusesikolo lapha. Yisikhathi sekhefu. Esekuseni, ngehola letshumi. Abafundi bayaphiwa isikhathi semizuzu engamatshumi amathathu. Ukuthi badle ukudla kwabo. Abeze lakho ngakibo. Baphumuze ingqondo.

Umbalisi uthe efika ekilasini uthole kungakabi lomfundi ngitsho yena oyedwa ube phangisile sibili lamuhla ngakho kungcono uthole ikilasi ihlanzekile okutshengisela ukuthi ngayizolo batshiye bethanyelile.

Isikhathi esinengi izikolo zingenza okuhle uyathola zinamathisele amaphepha emahofisini kanye lasema windini iphepha loba lingaze liguge abalikhuphi liyabe lilokhu limele lokhu okwenzakalayo ngomnyaka othile

Abantwana besikolo sebetshayisile. Basamile emnyango, ngoba abanye bayathanyela phakathi .Bagqoke amabhulugwe alombala oyikhakhi. Amayembe abo alombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantwana abafunda esikolo sezinga langaphansi balezambuzi zabo kodwa okukhathazayo yikuthi akuhlanzekanga ngokugcweleyo. Abanye bakhona abayenelisi ukusebenzisa isambuzi ngokuhlanzeka ngakho kumele uhulumende abone ukuthi uyabaqhatshela abantu abazahlala behlanza lezi zambuzi.

Abantwana ababili bamile emnyango wekilasi. Omunye wakhona ubambelele emdulini ufulathele wakhangela kulabo abaphakathi. Kuthi omunye oleyembe evuliweyo ngaphakathi kukhanya isikipa esilithanga.

Nsukuzonke izikolo zonke kumele kube leflegi ephapha emoyeni kwesinye isikhathi ezinye izikolo uthola zilama fulegi amabili, kuthi nxa kungafa iqhawe elizweni ifuleki leyi iyamiswa edleleni ingakhweli iyefika ekucineni.

Abantwana abafunda ezikolo zeprimary esikhathini esinengi uthola begcwalise amaphepha phansi yikho sebaze babona ukuthi kungcono bakhethwe betshitshanisane ngekilas ukudobha amaphepha

Yisikhathi sekhefu esikolo. Abafundi bayabe besidla lokhu ababuye bekuthwele ngakibo kuthi abanye bayabe bengela njalo . Ubathola bebhodabhoda behawulisa abantwana belambile.

Abafundi kumele bafakelwe amabhimu, ikakhulu laba abenza izifundo zaphansi. Kumele babancedise ngokubafundisa ngobuqotho ukuthi kuqakathekile ukufundela endaweni ehlanzekileyo.

Umbalisi uthe kusasa ufuna abazali bonke babuye bezohlanza ikilasi phela kugcwele ubhuqu phansi ngakho ubone ukuthi abantwana bazangenwa ngumkhuhlane ngakho omama kumele bezofaka icobra.

Ngumduli wesikolo ufanekisiwe umbalisi eme phambili kwabafundi ethwele ugodo olukhomba ebhodini ukuthi babale. Bona bakhanya behlezi ezitulweni lapha.

Ithekhinoloji isidlala indima enkulu kakhulu ebantwaneni bakulezinsuku abaselandaba lokuzithola bedlala bengatshayisa esikolo. Ubathola sebephethe omakhalekhukhwini kanye lamalephuthophu.

Ubuye ekhala umntaka dadewethu owenza ugwalo lwesibili ethi abanye esikolo bebephethe amakhompiyutha abo. Itekhinoloji isibanceda kakhulu abantwana, isiyenza ukufunda kube lula.

Ikilasi yabafundi abafunda izinga laphansi ilamabhentshi amanengi lapha abekiweyo kukhanya yiwo abawasebenzisa ukuhlala phezulu nxa befunda, kuthi eceleni kule khabothi esemdulwini eyiyo ehlala amabhuku abawasebenzisayo.

Izulu nxa lisina uthola kugcwele amadaka phansi. Lapha esikolo kukhanya yizambuzi zabafundi abenza izifundo zaphansi ezaseprimary, kugcwele amanzi amanye akhanya ngavelela ezimpompini.

Owesifazana okhangela ngezokulungisa amagetsi ugqokile ijakhethi elilombala wesibhakabhaka okujiyileyo kuthi ekhanda ugqoke inguwani eqinileyo emvikelayo elombala olithanga.

Emveni kokuqeqetsha emncintiswaneni wezemidlalo zedrama, abafundi baphiwe isicoco munye ngamunye. Bebethabile kakhulu baze bathatha amapikitsha lowo lalowo ethwele iphepha lakhe.

Abafundi abakhangela ngezamagetsi bangeniswe kweyinye indlu elentambo ntambo ezehlukeneyo, bebathatha umfanekiso. Bagqoke amabhatshi ayinevi. Omunye ugqoke amathenesi alithanga.

Abafundi abeza isifundo sokuba ngabalimisi ababili bavakatshele esivandeni sabo lapho abahlanyele khona amaluba ahlukeneyo, bababili ngowesifazane lowesilisa bonke bagqoke amabhatshi amhlophe.

Ezikolo zemayunivesithi abafundi bayabe sebefunda munye ngamunye esekhangele isifundo esisodwa kungabe kuyikulima kungabe kuyikuthunga, kungabe kuyikusebenza lamakhompiyutha, kunengi khona kutshiyatshiyene.

omunye wabafundi ubekhethiwe ukuthi atshengisele abanye umahluko wezinto ezithile emsebenzini wabagetsi yena ubegqoke ibhatshi eliyisibhakabhaka okujiyileyo kuthi lapha emdulini bekulenga ama bulb amabili elinye libomvu njalo elinye lilithanga

Abafundi beYunivesity abafundela ukulungisa amagetsi. Bamile lapha bahlanu. Basendlini elezintambontambo zamagetsi ezehlukeneyo. Bona bagqoke amahovorosi ayisibhakabhaka. Kuthi ekhanda bagqoke izingwane eziqinileyo ezilithanga.

UMnunzana ofundisa abafundi abenza izifundo eziphezulu kusendlini yalapho okuhlala khona imtshina okuthiwa ngamakhamera imitshina leyi iyasebenza ezikhathini ezinengi iyabe ithatha imifanekiso kanye lamavideo lemihlanganweni yesikolo

Umsebenzi wezandla yiwo osuncedisa abantu abanengi kulezi insuku. Ngakho umphakathi kumele uhlale uxwayisiwe ukuthi umntwana loba engenelisanga ukuqeqetsha kumasubject ezemfundo. Kumele bamenzise icourse ezamncedisa kusasa empilweni yakhe.

Abafundi nxa sebesenza izifundo zangaphezulu ezesecondary abatshoneli ukubhala emabhukwini kuphela kuba lesikhathi okumele bayeyenza khona ngezandla zabo lokhu abakade bekufunda ukuze babone impumelo.

Abafundi besecondary, nxa sebesezingeni lika form 4, munye ngamunye uyabe esesenza isifundo esithile esiyisona okuzamele asikhethe, aqhubeke laso esiya eUniversity.

Abafundi nxa sebese university. Bayafundela imisebenzi yezandla eyehlukeneyo.. Abanye bayafundela ukuba ngomakanika., Abanye bafundele ukuba ngabalimisi. Kuthi abanye njalo, bafundela ukulungisa imitshina emakhampanini.

kulezi snuku sekukunengi okuyizifundo okwenziwa yilaba asebebhalile kusifundo sabo sesine ezifundweni zaphezulu uyathola abanye besenza ukweluka inwele abanye njalo besenza okwamazipho

Abafundi eskolo bayaphiwa isikhathi sokuthi bahambe endaweni lapho okugcinwa khona amabhuku bayesebenzisa amabhuku ayabe ebekiwe emakhabothini, lapha bayabe bedinga ulwazi olujulileyo abangalutholanga ngesikhathi sesifundo.

Amalanga wonke angelwesithathu iviki zonke, abafundi bayahamba beyehlanganyela wani ndawo. Leli kuyabe kulilanga lokuthi bathole izimemezelo, bacatshise njalo langeglela abagqoka ngayo.

Esikolo ayisikho ukuthi kuqinwa ngezemabhukwini kakhulu kulamaqembu atshiyeneyo abanye bayabebegijima abanye bedlala ibhola abanye njalo bayabe begida imigido ehlukeneyo.

Amaviki wonke nxa kungolwesithathu abafundi besikolobayahlangana ehall lapho bayabe besiyathola izimemezelo ezithile bayafika bahlabele ingoma yesizwe lezinye nje bakhuleke besebethola izimemezelo.

Isikolo sakithi sithole umuntu osidonethele ngezinto zokuyakha, ngakho sebedilizile ama bhulokhu wonke amadala, baqala izakhiwo ezinhle.

Kulezinsuku abantwana bezikolo zonke kwezemfundo yaphansi lezemfundo yaphezulu. Sebesenzelwa imbhthano yokuthi bancediswe ngemisebenzi abafuna ukuyenza bangakhula. Uthola kunxuswe abantu abasebenza kungatsga ezihlukeneyo bezobachasisela ngale imisebenzi.

Kusekilasini yabafundi besekhondari. Kulomduli omnyama lapho okubhalwa khona. Kubhaliwe lapha isikhathi sokuqala isifundo lesokuphetha isifundo.

Abafundi besikolo bagqoka amabhulugwe aluhlaza kanye leziketi eziluhlaza, phezulu wonke umuntu ugqoka iyembe emhlophe elekhola eluhlaza

Bathe sebewinile emdlalweni webhola lezandla bagijime bagcwala inkundla yokudlalela yonke baphinda basebeyenza isigombolozi bephakamisele izandla emoyeni kuyidlela yabo yokukholisa.

Nxa kusekupheleni kwethemu abafundi bayayenzelwa umdlalo owokunikwa imivuzo. Imivuzo leyo iyabe ophiwa labo abaqhube kahle ezifundweni bapasa lalabo abenze kahle emidlalweni ehlukeneyo.

Kulezinsuku nxa usezikolo, kukalutshwana ukuthi uthole abafundi bese library ,angithi ngobunengi babo sebelabomakhalekhukhwini ngakho akulanto abayiswelayo ku internet

Kuqakathekile ukuthi abantwana bafundele endaweni eyakhwe kuhle lokhu kuyaba Nika umdladla wokufunda bazizwe bethakazelela ukuba ngabantwana besikolo ngoba uyabezwa bencoma bethi isikolo sethi sihle

Ngesifundo sePE, esikhathini esinengi abafundi bayaphuma ekilasini. Lokhu bayabe bekwenzela ukuthi bayenelise ukuzelula endaweni ekhululekileyo.

Abafundi nxa sebesiya esifundweni se Science loba laba abafundela ekuphekeni ngale. Phela abanye loba bengaze befunde ekuphekeni, bayabe befundela ukuhlola ukudla ngokuya kwesikhathi.

Abantwana besikolo bahlezi ekilasini. Bakhangele phambili okutshengisela ukuthi umbalisi umi phambi kwabo ubafundisa ebalayela ukuthi abayenze njani. Bagqoke amahembe alombala oyisibhakabhaka bonke.

Abafundi bahlangene lapha, kukhanya kukhona isimemezelo esiyenziwayo, bagcwele indawana yonke bahlezi bathe wathalala. Abanye bahlezi phezulu esitezi abanye njalo bahlezi phansi lapha emkotweni.

Izikolo zonke ziyathanda ukufaka amabhakane eyabe ebhaliwe eveza ukuthi abantu bayamukelwa lapha asebefike khona. Ibizo lesikolo aliswelakali yilo elihamba phambili.

Isikolo esithize ekhaya lakithi babadonethele amacomputer, ngakho sebewayakhele indlela yawo, eqondane lawo ukuthi asebenzele khona. Abafundi bayabe bewalanda lapha.

Abafana abadlala ibhola, nxa lingakaqalisi uyabathola begonana, bayenze isiqumbi kungabilomuntu obonayo okuphakathi laphakathi kwabo. Akula okwaziyo kumbe bayabe bekhuleka.

Abafundi baphiwe ngokutshiyeneyo ezifundweni yikho Uthola esikolo bebanila amathuba wokuthi oyenelisayo ukudlala ibhola elithile aqine kulokho ngoba kuyenelisa ukumcefisa kukusasa lakhe

Abafundi besikolo abangamankazana bagqoke kuhle okumangalisayo, akula ogqoke isiketi esiphezulu kwamadolo. Kubukeka kukuhle lokhu ngoba imizimba yabo iyabe ivalekile. Bagqoke iziketi eziyikhakhi lamablawuzi amhlophe.

Nxa sebetshayisile esikolo abantwana bemadolobheni ubabona sebegcwele umgwaqo behamba ngabili kumbe ngabathathu. Bayabe bengamaqembu nje ahlukeneyo.

Esikolo samaKhatolika, ngolwesthathu amaviki wonke kufanele ukuthi abafundi bahambe enkonzweni, lapho okuyabe kusenziwa khona imasi. Akukhathalekile ukuthi usonta iRoma kumbe ungena yiphi itshetshi! Wonke umuntu kuyabe kumele ahambe.

Lamuhla ekuseni umtaka dadewethu oyenza ifomu yesibili esikolo sezinga langaphezulu uvuke wathi yena ufuna ukuphangisa esikolo umbalisi utshiye ebabhalele umsebenzi emdulini ngakho kumele babhale isikhathi sokufunda singakatshayi

Ifulegi eselizweni leRwanda inhle okumangalisayo. Ilembala emithathu kuphela olithanga, oyisibhakabhaka kanye loluhlaza.

Abafundi sebetshayisile esikolo bayahamba kulabafana ababili omkhulu lomcane bathwele izikhwama zabo kukhanya bakhangele eceleni kungathi kukhona abakubonayo.

Isikolo sesecondary sicecisiwe kuhle okumangalisayo, kuleloni ehlanyeliweyo kodwa isidinga ukuthelelwa ngoba ingani iyatsha kwezinye indawo kubesekusiba lezihlahla lazo ezisanda kuhlanyelwa zikhanya zikhula kuhle.

Umbalisi wesifundo senombolo akaphuthi ukubuya nxa sokuyi sikhathi sesifundo sakhe uhle efike aqale ebhale emdulwini sifunda size siyeqeda ebhala njalo emdulwini

Ekupheleni komnyaka kuyaba khona ilanga eliqakatheke kakhulu eskolo nxa sezizavalwa ngoMpalakazi abafundi akade besenza kuhle umnyaka uqalisa uze ube semaphethelweni bayabe bephiwa imivuzo eminengi ehlukeneyo.

Kusendlini yokufundela abafundi beSecondary kubekwe ibhodi yokubhalela elombala oluhlaza kuthi umduli wendlu upendwe ngombala olulaza kulamabhentshi lamatafula okunengi lapha endlini.

Isakhiwo sabafundi abenza izifundo zeSecondari ,siyakhiwe kuhle okumangalisayo. Silombala olulaza kuthi phezulu, lakhona sipendiwe ngombala oluhlaza. Bona abafundi bagcwele nje lapha ,bazimele.

esikhathini esinengi ngehola lesine emini ubona sekugcwele abafundi emgwaqweni phela yiso isikhathi esijwayelekileyo abatshayisa ngaso kutsho bayabe sebebuyela emizini yangakibo

Abafundi abafunda ezikolo lezi oyabe uhlala kizo esikhathini esinengi bayaphiwa indlu eyodwa babe babili kumbe babe bathathu. Uyathola imbheda yakhona igadene okokuthi omunye ulala phansi omunye phezulu kuyabe kusenzelwa ukuthi indawo ikwane njengoba bayabe bebanengi.

Abafundi abenza izifundo zeyunivesithi, ngabantu abayabe sebekhulile ngakho izakhiwo zabo esikhathini esinengi, ziyakhwa ngendlela ephucukileyo okumangalisayo. Lapha phansi uthola befake lokhu okwakulezi insuku okuthiwa ngama thayili.

Indlu lapho okufundela khona abafundi beyunivesithi, kufakiwe okunye lapha phezulu lokhu kuyancedisa ukuthi nxa kutshisa kuyabe kubaphephethela umoya ngesikhathi zesifundo. Amawindi lawo akhanya avuliwe.

Ngumhlangano wababalisi abafundisa eUniversity. Bahlangene bagcwele iwolu yonke, bethwele amabhuku kanye labomakhalekhukhwini

Nxa abafundi bangabhala imihloliso yabo ababalisi bayahlangana bahlale phansi baxoxisane ngempumela eyabe ibekhona kulaba bafundi.

iYunivesithi esedolobheni lakithi okuthiwa yi NUST, iyakhwe kuhle okumangalisayo. Lapho kutholakala izifundo ezitshiyetshiyeneyo. Labafuna ukuba ngodokotela bayasithola isifundo sabo kuleyi Vasithi.

Umnunzana ugqoke iyembe eyisibhakabhaka okujiyileyo. Umile phambili kwabafundi beyunivesithi. Kulabanye njalo abakhona befika abakhanya sebephuzile esikolo.

Abafundi abangumhlobo waphetsheya abantu abamhlophe basekilasini yabo yokufundela umnumzana wabo umile phamblili kwabo kukhanya kulomfanekiso otshengisela isifundo

Abantwana besikolo bayakuthanda ukulungisa amabhuku. Ufica sebebangisana bonke ukuya endlini yalapho okugcinwa khona amabhuku. Kodwa esikhathini esinengi kuyakhethwa iqembu lelo elenelisayo ukwenza kuhle.

Umfundi othile, oyenza izifundo ze university. Ubuye lezinto zakhe ezinengi ezehlukeneyo. Phela lapha esikolo, baphiwa ukudla kuphela. Amafutha okugcoba, isepa, isixubho, iperfume, lokunye okunengi. Uyazibonela!

Kusendlini yomfundi weyunivesithi, kulempahla zakhe ezigaxiweyo umdulwini. Kuthi kweyinye icele kulompikitsha wakhe ofakiweyo phakathi kwefremu. Lapha umfundi khanya akalayo itafula ufake ilephuthophu phezu kweayoningi bhodi.

Besekuhleli kulamasela amanengi ahluphayo eyunivesithi ngakho sebebone ukuthi kungcono bafake amacamera ayiwo azabe ekhanyisa konke okwenzakalayo kuthi nxa sebelomonakalo bayahamba kukhompiyutha bayokhangela ukuthi kwenzakale njani.

Eyunivesithi engifunda kiyo kulebhakane elilombala oyisibhakabhaka. Lelibhakane litshengisele lapho wonke umuntu ancediseka khona. Liyabe likhombile ukuthi umphathisikolo iwofisi yakhe ingaphi, lapho okubhadalwa khona njalo kungaphi kanye lamakilasi abafundi.

Endlini yomfundi ofunda eyunivesithi lapha endlini kulombheda kanye lendawo yokufaka izigqoko. Phakathi kwalapha okuhlala khona izigqoko ngaphansi kule ayini ekhanyayo kuthi lapha phansi kwendlalwe icansi.

Abafundi be university abavunyelwa ukuphekela ezindlini abalala kizo. Wonke umuntu udla ekhitshini elilodwa. Nhesikhathi sekhefu ubathola sebehlezi ezitulweni ngababili ngabathathu sebesidla.

Kuqakathekile ukuthi isikolo seyunivesithi sihlale sihlanzekile phela akusafundi abantwana abancane ukuthi bayabebelahla yiloba yiliphi iphepha.

Abafundi basemaYunivesithi isikhathi esinengi basebenza ngamaqembu. Lokhu kuyabancedisa ukuthi omunye nxa engazwisisanga isifundo asithole komunye wakhe.

Ngilethemba lokuthi abanye bayabe bezibuza ukuthi yindaba emayunivesithi kusiba lezakhiwo ezinde, lapha bayabe besenzela ukuthi indawo zokulala abafundi zenele uthola ku lezakhiwo ezigadana kuze kube kane.

Kusekilasini lapho abafundi abayenza khona isifundo .Itafula linye ngalinye lihlala umfundi oyedwa ,uyabe elesitulo sakhe .Lokhu kuyabancedisa kakhulu ukuze ngesikhathi sesifundo kube lokuthula, kungabi khona oxoxa lomunye.

Kusendlini yokufundela amakhomputha kulesitulo esibutofotofo esilombala oyisibhakabhaka okujiyileyo kuthi ngemuva kukhanya umtshina wekhomputha omnyama olamanombolo.

Isakhiwo se yunivesithi sakhwe ngezitina ezibomvu ezinga plastangwa kuthi emnyango lapha kwafakwa isivalo esimhlophe emawindini wonke kupendiwe ngombala omhlophe.

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela bahlala begqoke amabhatshi amhlophe lapha euniversity ubathola behlezi munye ngamunye besenza umsebenzi ngezandla ukuze babone impumela ethile.

Abafundi basemayunivesithi, bayavunyelwa ukuthi loba ntambama sokuyisikhathi sebeqede ukudla. Bavakatshele lapho okugcinwa khona ingwalo bayehlolisisa ngezinto ezithile.